Gazety mivoaka isan'andro izay amin'ny teny vahiny, amidy arivo ariary. Ahitana karazam-baovao maro samihafa ny ara-pôlitika, ny ara-toe-karena, ara-kolontsaina, ary ny ara-panatanjahantena. Ahitana ihany koa sarin'olona maromaro.

Lehilahy maromaro mitan-dahatra, samy miambozona basy avokoa. Manao akanjo fotsy anatiny ary fehikibo fotsy. Manao akanjo maitso sy satroka maitso ary kiraro mainty. Ireo dia mahery fon'ny firenena.

Anisan'ny fialambolin'ity vehivavy iray ity ny fambolena voninkazo. Anisan'izany ity voninkazo hamboleny ity izay manitra tokoa izay miloko fotsy ihany koa sy mena, ny raviny dia maitso ; mazoto izy ny amin'ny fambolena izany.

Mbola maro ny ankizy manohy ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Ahitana ankizivavy iray mirandrana ny volony, manao solomaso, manao akanjo fotsy anatiny ary akanjo ba ivelany izay mipetraka eo ambony seza izy ireo ary manoratra ambony latabatra.

Maro ny karazam-boankazo fahita eny antsena eny: paoma, akondro, zavoka, manga, mananasy, voasary; ahitana mpivarotra izay manao akanjo miloko mavokely sy mitondra poketra mainty.

Anisan'ny fotoana mampalahelo ny olombelona ny fisarahana aman'aina. Eto dia ahitana lehilahy maromaro milanja vata-mangatsiaka izay entina any amin'ny tranovorona. Ahitana vehivavy iray ihany koa izay manao satroka fotsy sy fehin-tenda mavo.

Ity hazo iray ity dia tsy fahita firy raha tsy eto Madagasikara irery ihany, ny tahony dia kely ary misampatsampana ny raviny, ny fakany dia manimba trano satria lava dia lava ny fakan'izy io.

Ny borety dia anisan'ny fitaovana iray fampiasan'ny mpandrafitra sy ny mpanao taotrano. Miloko volomboasary ny vatany ary ny tahony miloko fotsy, ny kodiarany dia miloko mainty ary ahitana mavo eo afovoany.

Eto Madagasikara dia maro ny mpamokatra itỳ vokatra natoraly itỳ. Ny menaka dia vita amin'ny zavaboaary natoraly toy ny voanio, ny voaloboka ary ny hazo be ary ny voanjo. Izy io dia natao ho an'ny volo sy ny tarehy.

Eny amin'ireny toeram-pivarotana izay ahitana enta-majinika ireny izay fikarakarana endrika amam-bika ny ahitana ity fitaovana kely iray ity, izay fanosotra amin'ny hoho, natao hanatsara ny hoho sy hanamandina ny hoho.

Ity saina iray ity dia miavaka tokoa satria: ahitana boribory miloko mena afovoany izay ahitana sarina vorona miloko volomparasy ny lohany sy ny tratrany ary ny vavany miloko mavo, ahitana kintana maromaro manodidina azy.

Mahay ny zavatra rehetra ny mpamorona mba hiadanan-tsika olombelona satria nataony itony tendrom-bohitra itony avo dia avo izy io ary ahitana vato sy ala manodidina azy. Natao izy ireo mba hiadanan'ireo biby izay mitoetra any an'ala.

Vehivavy iray malandilandina somary bory volo. Miolankolana ny volony ary ahitana soritra miisa telo. Somary lava orona ary manao fitsiky malefaka. Manao kavina ary manao lobaka mainty ambony sy zipo manga ambany.

Ity trano vao ahorina ity dia trano fiangonana Andramamy izay natomboka ny fanorenana ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo, natao izy io ho an'ireo vahoakan'Andramamy rehetra ary tsy tapaka ny fitohizan'ny asa ankehitriny.

Matetika rehefa fotoana fialan-tsasatra dia maka itony toerana mahafinaritra itony ny olona mba hialana voly. Anisan'izany ireto toerana ireto, izay ahitana trano kely maromaro, izay mitafo bozaka, miloko fotsy, ary ahitana varavarankely iray sy varavarambe iray.

Bibikely maro be no indro mitangorona eo amin'ity vodihazo iray ity izay miloko mainty, ahitana tongony maromaro miloko volomboasary ny tokontaniny ary ahitana pentina mainty ihany koa.

Ity tranombarotra iray ity dia mivarotra vokatra natoraly izay vita avy amin'ny farehitra sy ronono fikojakojana endrika amam-bika indrindra fa ny tarehy. Maro ny mpanjifa azy satria efa nahita vokatra tsara.

Takelaka iray ahitana sary famantarana, ahitana kisoratsoratra sy sary fanehoana. Izy io dia ilaina anoroana toerana, na zava-misy eo amin'ny tanàna sy toerana iray, mba ahafahana manoro olona ny lalana tokony alehany.

Ity toerana ity dia tena mahafinaritra tokoa. Izy io dia efa irony tena mazoto miditra ao amin'io toerana io ahitana rano mihandrona eo afovoany mba hanaingo ny toerana ahitana elo izay tahony hazo

Ity tsena ity dia natokana ho an'ny fivarotana voankazo sy legiona ; ahitana ireto karazana vokatra maro ireto toy ny votabia, tongolo, sakamalao, tsaramaso, ovy, karoty.

Tranomboky iray eto Madagasikara no ahitana ireto karazam-boky matevina ireto, izay miloko fotsy sy maitso. Ahitana kisarisary, sary tanin'i Madagasikara sy reniala, ahitana biby fiompy ihany koa sy zava-maniry.

Ity sary famantarana iray ity dia natao hamantarana toerana iray izay ahitana tranombarotra malaza eto Madagasikara. Ny tokotaniny dia fotsy ary ahitana soratra mainty sy manga.

Ity biby iray ity dia somary lehibehibe izay miloko fotsy. Voloina ny vatany ary ahitana tandrony roa sy sofony roa. Ny vavany misy teboka mainty ary ahitana sisiny manga ny manodidina azy.

Andro manan-tantara ho an'ity tovovavy iray ity ny andro malaza toy izao. Nanaovany akanjo fotsy tena tsara tefy tokoa izay miloko fotsy ny tokontaniny ary ahitana soratsoratra vita avy amin'ny lamba landy. Tsara dia tsara tokoa ny akanjo.

Sary famantarana iray natao hanoroana toerana. Miloko maitso ny sisiny ary mainty ny tokontaniny. Ahitana kisoratsoratra madio izay vita amin'ny loko fotsy, sy kisarisary vita amin'ny loko fotsy, misy tongony fotsy ihany koa.

Ireto vokatra ireto dia anisany be mpanjifa tokoa eto Madagasikara satria vita avy aminy zavamaniry natoraly. Ity tsiranoka maitso ity zao dia tena anisany manatsara ny volo sy ny tarehy, mampatevina sy tsy mampiongotra ny volo.

Isan-taona moa dia tafiditra anaty fandaharam-potoana ny fambolen-kazo. Na mpianatra na mpiasa na olon-tsotra dia mamboly hazo avokoa. Taty amin'ny faritra Analamanga no betsaka indrindra ny fambolen-kazo satria efa mihavitsy dia vitsy ny hazo maniry.

Ity toerana iray ity dia trano fisotroana izay miloko fotsy, izy io dia malaza manerantany ary ny fitaovana ao amin'ny raitra dia raitra tokoa, ahitana seza izay tsara vita tamin'ny hazo.

Ity biby iray ity dia maro ny firenena manana azy, indrindra fa eto Madagasikara dia tena ananany tokoa raha izany. Ny biby dia fosa izay miloko mainty lava rambo ary mihanika hazo, any anaty tontolo maitso no tena itoerany.

Orinasa maro isankarazany no manana itony sary famantarana itony, natao izy ireny mba hamantarana sy mba hampalaza ny orinasany. Ny sary famantarana dia miloko manga ary ahitana soratra fotsy eo afovoany.

Maro ny karazana firenena ary samy manana ny lokon' ny sainany àvy. Ity iray ity kosa dia saina vahiny izay ahitana loko karazany maro: maintso, mavo, mena ary amin'ny endrin'ny somary lavalava sy efajoro.

Takela-drindrina iray, ahitana taratasy maromaro mipetraka, izay ahitana soratra. Izy io dia ilaina amin'ny fanampiana fitadiavana asa, sy ireo matoam-baovao maro isan-karazany, ilaina amin'ny fianana andavanandro.

Rehefa milanonam-panambadiana dia fitaovana iray ity natao androtsahana ny tsodrano. Miendrika sarina trano izay miloko manga, ahitana sarim-boninkazo eo ambony izay miloko fotsy misy raviny maitso.

Misy boky mivelatra izay ahitana soratra mainty. Ahitana tanan'olona iray misy peratra mainty, ahitana saka miloko maramara eo anilan'ny boky.

Mahafinaritra tokoa ny mahita ireo zavaboahary namboarin'ilay mpahary : ahitana lanitra manga, tendrom-bohitra, ranomasina feno karazana hazandrano sy tanimaina feno zava-maniry.

karazam-borina maro ny fahita eto Madagasikara fa ity iray itỳ izao dia tena miavaka tokoa satria vorina sarika miloako volondavenina ny vatany ary tanamena ny lohany matsoko ny vavany ary symari maintyny masony

Maro ny karazana akanjom-behivavy izay nivoaka farany amin'ireo lamaody rehetra. Ity iray ity dia akanjo tohitena, somary makarakara miloko fotsy, lava tanana ary mivelatra ny moron-tanany.

Karazam-boankazo maro no vokatra eto Madagasikara. Any ambanivohitra no tena mamboly azy ireto, indrindra fa ny sakoa, ny manga ny, letsia, ny voasary, ny paoma. Ahitana karazany maro ihany koa izay anaty harona.

Mahafinaritra ny miala sasatra amin'itony toerana itony izay ahitana rano be mangeniheny miloko manga sy tendrombohitra rakotra ala. Mahafinaritra ny lanitra manga ary indrindra ireo voromanidina eny ambony.

Trano fisakafoanana lehibe iray eto Antananarivo malaza amin'ny resaka nahandro gasy izay ahitana anamaitso sy karaoty. Mpianakavy miara-miombona sakafo eo ambony latabatra vita avy amin'ny hazo sy seza vita avy amin'ny bararata.

Teny amin'ny arabe teny dia nahitana karazana fiara : fiara lehibe iray miloko fotsy fitanteran'entana, fiara karetsaka kely iray izay miloko mavo ary fiara kodiaran-droa misy motera izay ahitana lehilahy iray manao akanjo mena sy satroka mainty.

Ny sifaka iray izay miloko fotsy sy mainty, misy tongony efatra ary ny rambony somary lava. Mihanika ambony hazo any anaty ala maitso.

Raha atao indray mitazana, dia ahitana lanitra manga sy akoho miisa efatra mianika eny ambony tafontrano. Io trano io mbola tsy miloko, ary vita amin'ny simenitra. Ny akoho kosa dia miloko mainty.

Karazana entana maromaro fampiasa andavan'andro no amidin'ity ramatoa iray ity ; anisan'izany ny borosy fitoeran-tsavony, fitatavanana, famoasana karoty amin'ny loko maromaro samy hafa toy ny manga, maitso, fotsy mavo ary volomparasy.

Anisan'ny tanàna mahafinaritra ny eny amoron-dranomasina eny, ahitana voanio maromaro izay samy misy voany avy, ahitana lakana lehibe iray izay vita avy amin'ny hazo. Mahafinaritra ny mijery io tanàna io satria ahitana ranomasina mitopatopa.

Takelaka iray izay ahitana sary famantarana sy anarana tranombarotra iray izay misy eto Antananarivo. Miloko fotsy ny tokontaniny ary ahitana varavarankely vita avy amin'ny fitaratra. Ahitana lehilahy iray eo alohany, izay manao akanjo mena sy mainty.

Sary fanehoana iray izay anehoana tranom-barotra lehibe iray. Miloko fotsy ny tokotaniny ary ahitana koa soratra lehibe miloko mavo sy soratra somary majinika izay miloko mainty.

Nandeha teny an-tsena teny ity tovolahy iray ity izay manao akanjo mainty ambony sy pataloha manga ambany ary kiraro. Nahita sary famantarana izay miloko mavo izy, eny Tanjombato eny. Mirakitra dokam-barotra izy io.

ity harina lehibe iray ity dia vita avy amin'ny fandrariana rofia izay miloko fotsy sy mangabe mipetraka eo ambon'ny talatalana hazo izay miloko fotsy ao anati trano lehibe iray izay miloko mena

Fitaovana maromaro izay ahitana : angady fisaka ny lohany, famaky tany, fandrady ; izay miankina eo amin'ny hazo maitso.

Tavoahangy kely roa ahitana ranon-javatra natao hanadiovana ny tarehy. Izy io dia tsara ho fitaizana sy fikolokoloina ny tarehy. Tsy dia lafo ny vidin'izy io raha eto Madagasikara.

Ity menaka ity dia vita avy amin'ny voanio tsara fantina tokoa. Mampiasa azy avokoa na zazakely na olon-dehibe na tanora na efa nahazo taona, izy io dia anaty tavoahangy plastika izay misarona fotsy.

Tsena kely iray izay mivarotra karazana fanomezan-tsiro ho an'ny sakafo, ahitana vovoka tamotamo, tongolo gasy, sakamalao, dipoavatra. Ahitana ihany koa veromanitra sy oliva.

Fotoana ny fialan-tsasatra moa ny vanim-potoana toy izao amin'ny andro mafana ka nandeha ity tovolahy iray ity naka rivotra teny amoron-dranomasina ary naheno ny fitsotsoka ny rivotra, nahita ranomasina izy ary sambo.

Manam-pahaizana roa, mahay resaka mahakasika ny fananganana trano no indro tazantsika eto. Ny iray manao satroka fotsy, akanjo volomboasary ary pataloha manga ny ambany. Ahitana fiara lehibe fotsifotsy iray ihany koa.

Sakafo maro loko no indro tazana eto ambonin'ny latabatra, toy ny legioma, karaoty, voatabia, ovy, tongolo. Ahitana karazan-kena ihany koa ; henakisoa, henomby ary ranom-boankazo vita avy amin'ny zava-manery sy voasary.

Fira maromaro no mifamezivezy aty andrenivohitra ka miteraka fitohanana izany indraindray, ity fiara kely iray ity dia miloko fotsy, ahitana kodiarany efatra ary misy fitaratra eo afovoany, misy lehilahy iray ao anatiny mamily ny fiara.

Tranom-barotra iray izay mivarotra entana karazany maro fampiasa andavanandro. Toy : ny savoka, ny ranon-tsavony, ny vovon-tsavony, ny savony vaingany izay miloko : maitso, mena, mavo, manga, volomparasy ary volomboasary.

Ny kisoadia azo antsoina hoe lambo izay miloko mainty, mipetraka any an'ala izy fa tsy misy miompy, somary lehibe ny vatany ary ahitana ala kirihitra no manodidina azy, ahitana ratsa-kazo ihany koa eo amin'ny tongany.

Tany anaty tambazotra tany no nahitana ity matoam-baovao mahakasika an'ity lehilahy iray ity. Tsilavo Ranarison no anarany fantatranta-daza maneran-tany izy mahakasika ny fampianarana ny teny vahiny ary ihany koa ny resaka varotra.

Olona maromaro no manan-taleta amin'ny fanaovana sary. Ity iray ity dia hoso-doko izay maneho liona iray masiaka ahitana sofiny roa izay miloko fotsy ny vatany, ahitana tongony efatra ary mipetraka eo ambonin'ny vatolampy iray.

Sakafo karazany maro no hita amin'itony tranombarotra itony. Toy izany ity hitatsika eto ity, izay poa-bary ary ovy fisaka voaendy. Tsara dia tsara tokoa ho an'ny fahasalamana, ary azo atao tohan'aina tsara izy io, ho an'ny olona lehibe sy ny ankizy.

Karazam-panafody maro no hita ato anatin'ity tranom-barotra iray ity, izay anaty vata fitaratra miloko volomboasary sy mavo ary fotsy. Ahitana kisoratsoratra mena eo amin'ny fonony.

Mahafinaritra ny mitazana ety an-davarangana, indrindra fa aty ambanivohitra ; mahatazana ireo ala maitso mavana, sy ireo tanimbary maro be ; ahitana trano ihany koa, izay miloko fotsy, sy tendrombohitra avo dia avo.

Ity boky ity dia nosoratan'olo-malaza vahiny iray izay mirakitra ny tantaran'ity soavaly ity, miloko mainty ny tapany ambony ary ahitana mena ny tapany ambany, misy kisoratsoratra miloko mena sy mainty.

Ity boky iray ity dia mitantara ny tantaram-pitiavana rehetra rehetra avy amin' ny mpifankatia. Ahitana loko mavokely sy manga. Ahitana sarina fo manodidina azy ireo izay miendrika voninkazo ny sisiny.

Mafinatra ny mijery ireto ara malagasy izay vita amin'ny tsihy, rofia, tady ary akorandriaka ireto. Tsara ny mampafantatra fa mahay zavatra ny malagasy ary tsara atao ho fianarana izany.

ity tranombarotra lehibe iray ity dia mivarotra karazana ranon-tsavony izay mipetraka ambonin'ny talatalana miloko karazany maro maintso fotsy mavo natao anadiovana ny fiara sy ny trano ary ny fitaratra

Ity sary famantarana ity, dia natao hamantarana toerana iray misy mpanety lehilahy. Tena mazoto tokoa ny olona miditra ao satria mahafa-po ny mpanjifa.

Ity boky iray ity, dia mitantara ny tantaran'ity ankizivavy kely iray ity nanomboka tamin'ny fahakeliny ka mandra-pahalehibeny. Ity tovovavikely iray ity dia sariaka, ary voloina ny vatany.

Maro ny olona miandry itony fiara fitateram-bahoaka itony ary tsy mifidy io na manankarena na sahirana. Ity vehivavy iray ity dia manao satroka mavokely, manao akanjo volontany ary mibaby kitapo, manao lambahoany.

Maro ireo karazam-biby izay tsy dia fahita firy ety Madagasikara, anisan'izany ity liona ity. Azo sokajina ho lehibe indrindra izy raha ny biby maneran-tany. Izy io dia miloko volontany ary voloina be indrindra.

Ny vehivavy no tena mankafy ity firavaka ity izay miloko ranom-bolamena. Ahitana vato tsara tefy eo afovoany, miloko mainty sy maintso ary mena. Lafo dia lafo ny vidiny raha eny amin'ny toerana fivarotana azy.

Ity vokatra iray ity dia vita avy amin'ny ravin-kazo tsy misy raha tsy eto Madagasikara ihany. Tsara ho an'ny hoditra izy ity, izay natao hampalefaka ny hoditra tsy hampamaina azy. Tsara ho an'ny volo ihany koa, manatsara endrika amam-bika araka izany izy ity.

Ity sainam-pirenena iray ity dia sainam-pirenena vahiny izay ahitana karazan-doko maro toy ny manga, mena, maitso ary mavo ; ahitana soratra lehibe iray izay miloko mena eo afovoany.

Itỳ tranombarotra iray itỳ dia miloko mena sy fotsy, ahitana karazana mofomamy izay vita amin'ny lafarinina sy tsiranoka mangatsiaka anaty vata fitaratra izay miloko volontany sy volondavenona.